Kuveza owesifazane umongikazi ofake imask lobaba ophambili kwakhe ofake imask okutsho ukuthi unesi lo uyazama ukuchasisela abantu something about health ugqoke imask.

Abezempilokahle abe yunisefu bayasinceda kakhulu ezikolweni zasemaphandleni bayasifakela izimpompi sisebenzise lathi singasathwali nzima ukukha amanzi ezikotshweni njengoba libona indodana iya indodana iyanatha manzi from empompini.

Kulezi insuku abantu sebephucukile sebesebenzisa izimpompi akusasetshenziswa zibholani okutshengisa ukuthi abantu sebesezingeni eliphezulu kulomhlaba kulezinsuku.

abayenza ngezokulima siyababona bethwele amaluba lezihlahla ukuba silime izihlahla lama luba ngoba izihlahla ziqakathekile kakhulu ziqakathekile kakhulu izihlahla

Umbheda osetshenziswa ezibhedlela uma nxa umuntu ethe ukuhlolwa ephatheke kubi emzimbeni, yiwo umbheda osetshenziswayo lowu ngasezibhedleleni.

umntwana omncane obukeka ekubo ma 1 year 2 years osesibhedlela abamu checker ingalo yakhe ukubana ingakanani kuma sizes akhe umntwana bayamu checker i weight engalweni

Odokotela bahleli lomunye wabomongikazi bayamhlola lapha bamhlola something esifubeni sakhe behlola kukhompuyutha ukuba kuyahambelana yini abakwenzayo labakubonayo bayenza iexperiment.

Esibhedlela egumbini lapho okutholakala khona izigulane, izigulane zithola uncedo esibhedlela kukhanya kulama dokotela amabili ayiwo anakekela lezo zigulane.

lapha kuvezwa i building yase isane one stop center kabutare a building with bricks

Igedi lase hospital deRul lilamablocks abomvu livuliwe igedi kulabantu ababili phakathi ababambene izandla

Umuntu ole problem yamehlo, ilihlo lakhe elisesandleni sokunene alikho rayithi lile problem. Ingakho edinga ukuba ahambe esibhedlela eyethola usizo ukuze ekwazi ukuba lamehlo a rayithi njalo abonayo.

Uveza umuntu ofake induku elibomvu ekhanda oleproblem yelihlo. Ilihlo lakhe likaleft alisebenzi kahle ungazathi lilenkinga. Elinye ilihlo litshengisa ukuba liright but elinye lakhona lilenkinga elikuleft side.

Udokotela usebenzisa umchamo, wesigulane ukuze ebone ukuba umuntu uzithwele na, ukuze ebekwazi ukuthi kuyini okulande layo.

Isikani sitholakala ezibhedlela ezinkulu lapho abaqeqetshi bezempilakahle abazisebenzisayo ukuze babone ukuthi umuntu uphetheni ngaphakathini yakhe. Kuyasiza kakhulu nxa usizwa ulenkinga engaphakathi kwakho uhambe ezibhedlela ezinkulu, basebenzise imitshina le ukuze bethole ukuthi inkinga yakho yini.

udokotela uhleli phambili ubona i x ray etshengisa imbambo zomuntu ezitshengisa ku scan ku computer screen lapho u nurse or udokotela obona khona imbambo zomuntu ku scan

Esibhedlela lapho okutholakala khona omongikazi lamadokotela. Lababantu baqakatheke kakhulu ezibhedlela. Kungayisibo aluba asiphili kulomhlaba. Siyababonga kakhulu omongikazi labodokotela bethu inkosi isigcinele bona.

Imithi yakulezi nsuku esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile kakhulu iyenza ukuba isuse yonke imikhuhlane esondalane lawe lokuthi uhlambuluke ngeyinye indlela eyisimanga

I-Dorzolamide and Timolol eyedrops, isebenza uma umuntu ebulawa ngamehlo. Ilegabha eli- white le-red. lifanekiswe into e-scan. Kusebenza uma umuntu ebulawa ngamehlo, eyedrops, nxa umuntu ele-problem yamehlo.

Kuqakathekile ukuthi abazali baphekelezele abantwana uma nxa besiya esikolweni ngoba akwenzi ukubana umntwana ekhrose yedwa umgwaqo kuyingozi enkulu kakhulu amapholisa ayancedisa ukukhrosisa abantwana emgwaqweni.

Umama lendodana yakhe basesibhedlela lapho udokotela ehlola umntwana ukuba kubonakale ukuthi uzwani emzimbeni. Bengathola ukuba uzwani emzimbeni sebekwanisa ukuthi bemnikeze okuzamncedisa umntwana ukuze alulame.

Imihlobo yamaphilisi atshiya tshiyeneyo elemihlobo yembala atshiyeneyo kulama philisi asemabhokisini amhlophe asemabhokisini aluhlaza lamanye asemagabheni alezivalo ezilithanga

Amaphilisi , amaphilisi atholakala ezibhedlela and kuqakathekile ukuthi ungezwa ulenzinhlungu uhambe uyebona abezempila kahle bekusize ngalawo amaphilisi ngoba ayelapha imikhuhlane etshiya tshiyaneyo.

Ipost ye Isonga famasi itholakala lapho okwenza khona ama ex-rama lama radiants the britman with you every step of the way efamasi le yiposti e adivethazayo about our health future our health.

Lapha sibona amaphilizi iasprin cadio. Iyanceda kakhulu uma nxa ulobuhlungu emzimbeni lenagrel kanye lenepin ayancedisa kakhulu amaphilizi lawa umanxa usizwa ubuhlungu emzimbeni wakho.

Abezempilakahle bahamba bedonetha ama condom ukuze abantu bekwazi ukuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo. Bahamba benika. abantu amajazi abakhwenyana ukuze bezivikele imikhuhlane elamagcikwane

Kulapho okuthathwa khona ubude lobufitshane bomuntu kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ezazi ukuthi mude okungakanani kumbe umfitshane okungakanani wonke kumele abezazi ukuthi ungakanani.

Kulabantu abanengi abasendaweni engazathi yiground abahleziyo ababutheneyo then abaphambili bakhangele ngemuva then kuloyi one phambili ogqoke imask ongani nguye obafundisayo ogqoke iyembe eyibhulu ongubaba.

Owesifazana uyahlolwa ngudokotela ukuze ebekwazi ukuthi ingane ngeyini, njalo ingane ihleli kuhle yini isamelele inyanga zayo ukuze ize emhlabeni.

I depo esetshenziswa ngabesifazana ukuze bevikele ukuba bengazithwali isikhathi singakafiki. Iyasisiza kakhulu njalo kubalulekile ukuthi umuntu wonke wesifazana ayithole I depo ukuze ekwazi ukuthi imuli uyifuna sekunini njalo ngokuthanda kwakhe.

Owesifazana ohlatshwa ijekiseni ngumongikazi esibhedlela. Ijekiseni isetshenziswa ikakhulukazi uma umuntu engezwa kahle emzimbeni uyahlwatshwa ijekiseni eyenza ezwe ngcono

Abeze mpilakahle babungaza imsebenzi yabo abayenza ebantwin ukuncedisa ebantwin yingakho sibabona bethwele amabhaluni bebungaza Begqoke izinto ezifananayo betshengisa ukuba bajabulile kakhulu ngemsebenzi abawenza emphakathini

Abesifazane ababili abathwele ingane zabo kuhle kakhulu ukubona abesifazane bethwele ingane zabo bejabulile kanye lengane zabo. Uma nxa ungumzali kuyajabulisa ukubona umzali ethabile ethabela ingane yakhe.

Kuqakathekile ukuthi abantu ma besenza imidlalo benanzelele kakhulu lapho abeqela khona ukuba kungabi lobungozi. Ngoba esikhathini esinengi abantu basuka umuntu eselenkinga emadolweni. Eselenkinga emadolweni kuyabe sokumele ayebona abezempilakahle.

Owesilisa osesibhedlela okutshengisa ukuba ule problem yenyawo .Inyawo zakhe bazifake I bandage .Bazifake I bandage elimhlophe. Kukhanya ule problem ebuhlungu kakhulu

Owesifazane usesibhedlela, uhambise umntwana ongaphathekanga. Umntwana uphethwe yinkinga yamehlo njengoba sibona udokotela e"busy" emhlola ukube ebekwazi ukuthi imbangela leyi isukela ngaphi ingakho ezathi ukumsiza.

Udokotela uyelula owesilisa unyawo lwakhe uyalwelula okutshengisa ukuba ubeleproblem yonyawo so uyamelula emu strecher

Ezibhedlela zakulezinsuku sokule new technology lapho esithi ma sifika bayafaka I information yethu yonke phakathi kwamafoni sikwazi ukuthi lathi si register phakathi kwamafoni lawo.

Iluba eliyisinanakazana eliqakatheke kakhulu uma nxa uleproblem yenzalo ungenelisi ukuzala abantwana uyagebha impande zakhona usebenzise unathe njengomuthi wesintu. Kuyayenza ukubana inzalo yakho ivuleke ukwazi ukuba labantwana lawe.

Isihlahla sogagu esitholakala emakhaya lapho kuvunde khona emasimini kanye lasezifudlaneni ezincinyane .

Izihlahla ziqakathekile kakhulu. Izihlahla ziqakathekile, ingakho wonke umuntu uyasidinga isihlahla. Isihlahla siyazenzela imthunzi, ziyasenzela imthunzi sibe lemthunzi uma nxa ilanga litshisa

Amaluba aqakathekile ikakhulu aweganga ayanceda kakhulu ikakhulu abesifazana abangakwanisi ukuthola abantwana kuyabenza ukubana bevuleke bekwazi ukuzala bebe labantwana.

Imithi yesintu isetshenziswa kakhulu ngabesilisa ngoba basuka beyenze izisebenzi inzima ebenza begcine sebebulawa ngamaqolo, ibenza njalo begcine bangasayenelisi abesifazana emakamelweni.

Ichena liqakathekile kakhulu. Liyayenza amafutha. Liyayenza imikhuhlane eminengi inyamalale. Liyasebenza kakhulu ichena. Liyasebenza lasezifuyweni zethu ezinjengabonkukhu. Uma inkukhu sezilomkhuhlane uyalisika ufake phakathi kwamanzi enkukhu zinathe.

Abalimisi bande ukutholakala ezigabeni ezitshiyeneyo bayancedisa kakhulu abantu abangazi ngezokulima. Kuqakathekile ukuthi uncedisane labalimisi ukuze lawe ubelezilimo, izilimo zakho zakhe, ubelolwazi lokuthi kulinywa kanjani.

Kubalulekile kakhulu ukusebenzisa leyi into ngoba iyenza ukubana uhlale uhlambulukile emzimbeni wakho iyavulela lengqondo abantwaneni abafundayo esikolweni ibayenza ukuthi beqeqeshe ezifundweni zabo bebelokuhlakanipha lokuqedisisa ezifundweni zabo

Basemasimini abantu okulinywe khona amazambani okutshengisa ukubana bayavuna bavuna abakuhlanyelileyo

Ilemoni siyalisetshenzisa esiphuzweni sethu, etiyeni, lenza ukuba litshise amafutha emzimbeni, lixotshe konke ukugula okumumethe umzimba. Umzimba usale uhlambulukile, ingakho kuqakathekile ukuba sisebenzise itiye elelemoni

Imithi yesintu iyasiza kakhulu iyasiza kakhulu omama abaswela inzalo ungasebenzisa imithi leyi eyesintu uyakwanisa ukut ubambe isisu iyakilina konke okwenza ukut uswele abantwana kumbe ungabambi isisu

Uluju uluju lwenziwa zinyosi luyangcedisa kakhulu nxa ulesifo sesifuba luyakwenza uvuleke njalo luyasetshenziswa ngabantu abalomkhuhlane wetshukela

Imithi yethu yesintu thina singabantu abamnyama siyayiqakathekisa kakhulu imithi yethu eyesintu ngoba iyasisiza ikakhulu omama abangatholi inzalo bengasebenzisa imithi yentu kwande ukuba bethole inzalo

Imithi esetshenziswa ngabesidoda eyesintu iyabanceda kakhulu amadoda athe aphathwa ngamaqolo iyenza ukuba umuntu esile ezwe umzimba wakhe usuqala ukuhlambuluka ngoba abangamadoda bayenza imisebenzi enzima eyenza becine bekhulelwa ngamaqolo.

Imithi yesintu imithi yesintu iyasiza khakhulu iyenza ukuba umzimba uhlale uhlambulukile uyasebenzisa ekuseni emini lantambama ngokusebenzisa lokho kwenza ukuthi umzimba wakho uhlambuluke uvikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo

Umuthi esiwusebenzisa ukurabha emzimbeni uma nxa uphethwe liqolo kumbe ulimele. Ungathatha ufake emzimbeni bese uyahlikihla okwesikhatshana kuyayenza ukuthi ubuhlungu buyehle lapho ozwa khona izinhlungu.

Imithi eyenziwe ngesihlahla sechena imithi leyi iyenza ukuthi umzimba wakho uhlambuluke manxa uthe wageza wagcoba ngawo lawo mafutha ayenziwe ngechena kwenza ukuthi umzimba wakho ubemuhle kakhulu uhlambuluke.

Imithi yesintu iyasiza kakhulu, iyadingeka kakhulu ebantwini abango baba. Ngoba obaba bayenza imsebenzi enzima kakhulu eyenza becine bebulawa ngamaqolo. Ukuze basile amaqolo abo basebenzisa imithi yesintu.

kuveza i aloe vera jelly i aloe vera jelly iyancedisa kakhulukazi uma nxa ulama stretch marks iyancedisa i aloe vera iyatshengisa lapha ile liter le jelly kanye le L15 F.I.T

Rwanda FDA Rwanda Food and Drugs Authority yibhakane etshengisa uluhlu lweRwanda FDA.

Izelapho zesintu ziyatshengisa izimpande, amaluba okusezimbizeni ezitshiyeneyo. Kanye lezinye izesizingajeni.

I skin oil eyi navy blue ele logo efanekisiweyo phezulu yenza i skin sibe smooth and ube muhle skin sakho sihlanzeke sikhanye si fresh ungasebenzisa that skin oil.

Izihlahla zesintu ezisetshenziswa ngabantu abagulayo izifo ezehlukeneyo abantu besilisa abanengi bajayele ukusebenzisa lezizihlahla ngoba ziyancedisa kakhulu uma nxa umuntu ephethwe liqolo abantu besilisa bayenza imisebenzi enzima eyenza betshone bephethwe ngamaqolo ziyasiza kakhulu lezozihlahla.

Kulinyiwe kusemasimini kutshengisa ukuthi akula nkotha, inkotha inlutshwane. Kuhle kakhulu kuluhlaza tshoko kukhanya kulesihlahla somviyo phakathi emasimini.

Ithanga liqakathekile kakhulu emzimbeni, le carrot. Kuyayenza ukubana uhlambuluke emzimbeni wakho. Ngokudla lezozinto kukwenza ukuthi uzizwe ulamandla amakhulu kakhulu. Amathanga lama Carrots siyakulima emakhaya kungafika isikhathi sokuthi kuvuthwe sikudle. Kuqakathekile kakhulu emzimbeni.

Umanxa sisenza amacansi okuhlala emakhaya sisebenza lobu utshani ukuze sikwazi ukuyenza icansi elokuhlala uma nxa uthe wavakatshelwa ngabantu bemzini uyabanikeza lelo cansi bekwazi ukuhlala

ucucuza ucucuza siyamsebenzisa kakhlu emakhaya ugcwele emagangeni ucucuza usebenza njengesitshebo esimnandi kakhulu ukuthi uyasipheka udle ukholise ephinde esebenze ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ngokudla ucucuza kwenza umzimba wakho uhlale uhlambulukile

Isihlahla esisetshenziswa uma nxa umuntu ephethwe ngumkhuhlane, umkhuhlane wesifuba siyenza ukubana umkhuhlane uyehle ngokuyakwesikhathi uyacina ungasekho emzimbeni wakho lowo mkhuhlane ngokusebenzisa lewo mahlamvu eshlahla lesi.

Iluba elitholakala emakhaya, iluba leli ligcwele kakhulu emakhaya lasemaphandleni. Liyanceda kakhulu impande zalo nxa umuntu ebulawa lizinyo. Uyagebha impande zonalezo enathile izinyo liyaba ngcono.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu .Ziyasinceda endaweni ezitshiyeneyo. Ingakho kuqakathekile ukuthi sibe lezihlahla emayadini ethu, ezindlini zethu .Yonke indawo kube lezihlahla .

Indlu esindala okutshengisa ukuthi umuntu owayehlala lapho sewasuka sewahlala kwenye indawo watshiya leyo ndawo isamile injalo okutshengisa ukhona omunye nxa engafuna indawo yokuhlala uyenelisa ukungena ahlale khonapho.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu amahlamvu azo ungawathatha ubhoyilise unathe kwenza ukubana nxa ulomkhuhlane woqhuqho umkhuhlane lowu ubengcono uyehle ukwazi njalo ukubuyela esimweni bakho.

Ucucuza ucucuza yisihlahla esilusizo kakhulu ebantwini yisihlahlakazana esisebenza njengesitshebo siphinde sisebenze ukulapha imkhuhlane lemikhuhlane etshiyeneyo

Iyasiza kakhulu ihanyanyisi ngoba iyaqeda izifo emzimbeni ungasebenzisa ihanyanisa usebenzise le apula ukuthathe ukuhlanganise unathe kuyasiza uma nxa ulokhuhlane omzima emzimbeni.

Ucucuza, ucucuza yisihlahla esilusizo kakhulu ebantwini siyasiza uyakwanisa ukusenza sibe yisitshebo uyakwanisa ukusenza ukulapha eminye imikhuhlane edinga ukwelatshwa ngesintu

Ibhokola litholakala emasimini. Ibhokola liyisitshebo esimnandi kakhulu. Liqakathekile kakhulu ibhokola ukuba ulithole, ngoba izinto eziluhlaza ziqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu.

Esiganeeni lapho okutholwa khona izihlahla ezitshiyeneyo. Izihlahla zemvelo lapho othi ungahamba akula sihlahla osiswelayo. Uthola yonke imihlahla imihlobo yonke yezihlahla qakathekileyo esigangeni.

Iminti iqakathekile kakhulu iyelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo njalo iyadliwa imnandi kakhulu uma nxa uyidla esitshebeni ingakho abantu abanengi bayayithanda iminti ngoba iyabasiza.

Lapha sibona izihlahla eziyigirini ezicane ezingani ngezokubhema.

Iluba elitholakala egumeni, liyancedisa ikakhululukazi uma ubulawa lizinyo. Uyakwanisa ukuthatha impande zakhona umumathe emlonyeni wakho "then" zinyo lizothula kancane.